Ji'oogiraafiin haala teessuma lafaa yookiin ammoo teessuma lafa tokkoo Kan ibsuu yoo tahu, seenaa jechuun immoo waantota duratti raawwataman bara durii keessa raawwataman kan ibsu jechuudha. Ji'oogiraafii yookiin haala teessuma lafa tokkoo gaafa qorannu waantota akkamiidha yookiin ulaagaalee akkamii guutuu qabna?

Giddu gala bashannanaa jechuunii namni deemee kan itti bashannanu yookin immoo lafa namni itti deemee itti bohaaruu fi boqonnaa itti fudhatu jechuudha. Giddu gala bashannanaa keessatti wantoota garaa garaadha kan argamanii. Wantoonni giddugala bashannanaa keessatti argaman wantoota akkamiiti?

Hawaasa jechuun ummata naannoo tokko jiraatu fi aadaa tokko waliin qoodatu. Maatii jechuun immoo haadha, abbaa fi ijoollee mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha. Garaagarummaan hawaasa fi maatii gidduu jiru maalidha?

Kuduraalee fi muduraalee kan jennuu, gosoota nyaataa ta'anii namni guyyaa guyyaatti yookaan immoo yeroo isa barbaachisetti kan sooratu danda'udha jechuudha. Kuduraalee fi muduraaleen firiin yookaan baalli isaanii kan nyaataman yeroo ta'an , kuduraalee fi muduraaleen qaama keenyaaf fayidaa hedduu ni qabaatu

Manni Kan dhalli nama keessa jiraatuufi kan keessatti boqotuu jira, akkasumas immoo jiruufi jireenya isaa keessatti geggeeffaatudha. Mani gosoota adda addaadha Kan inni qabu, ijaarsawwaan garagaraattin ijaaramuu ni danda'aa. wantooni mana ijaaruuf nu barbachisan wantoota akkamitti?

Asxaa jechuun akka mallattoo yokiin faajjiittidha kan inni nu tajaajiluu. Innisimmoo biyya tokko yokiin uummata tokko yokin immoo dhaabbata tokko bakka bu'uutii kan inni danda'u. Asxaa gaafa qopheessinuu wantoonni nuti yokiin akka haal-dureetti fudhachuu qabnuu wantoota akkamiiti?

Oomishaalee supermarketii jechuun oomishaalee jiruuf jireenya isaa gaggeessuuf jecha deemee bitatuu dha. Oomishaalee supermarketii kana kan deemee bitu dunkaanota gurgurtaa naannoo isaatti argamu irraa bituu kan inni danda'uu dha. Oomishaalee supermarketii akkamiin bitnaa?

Beeksisa jechuun odeeffannoo tokko dabarsuuf yookiin ergaa barbaannu tokko dabarsuuf kan fayyadudha. Innis hubachiisa yookiin immoo akeekkachiisas ta'uutii ni mala. Beeksisa gaafa baasnu wantooti nuti gochuu qabnu yookiin qaamni nuti eeyyamsiisuu qabnu qaama akkamiitii?

Bineensota manaa jechuun namatti madaqanii kan nama faana jiraatan yookiin immoo faayidaa garaa garaa kan namaaf kennanidha. Bineensota alaa jechuun immoo bineensota ala jiraatan yookiin immoo bosona keessa jiraatanidha. Garaagarummaan bineensota manaa fi bineensota alaa gidduu jiru garaagarummaa akkamiiti?

Meeshaalee addaa addaa jechuun, Meeshaalee nuti mana keessatti yookiin alatti jiruu keenya salphisuuf jireenya keenya guyyaa guyyaa gaggeessuuf itti fayyadamnudha. Meeshaaleen addaa addaa maalirraa kan qopha a'anii? Maalirraa hojjetamu?

Ogummaanii wanti namnii dhalli namaa jireenyasaa guyyaa guyyaa fooyyessuuf itti fayyadamu yoo ta'u aadaa jechuun immoo haala jiruuf jireenyaa yookin afaan, amantii fi sirba wantoota garaa garaa manicha keessatti argamudha. Aadaa uummata keessa jiru akkami tursiisuun danda'amaa?

Seera kabachiisaa jechuun gaafa rakkoon wayii uumamu yookiin immoo wanti seeraa tiin ala ta'e gaafa raawwatame, seera kan kabachiisu yookiin immoo bakkatti kan deebisu jechuu dha. Innis immoo seera kabachiisuuf kan dhaabate jedhama. Seera kan kabachiisu maal irratti hundaa'eetu dha?

Maashinoota jechuun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti kan itti fayyadamnu, jireenya guyyaa guyyaa keenyaa kan nuuf salphisan, dalagaa ittiin raawwannu jechuudha. Maashinoota gosa garaa garaatu addunyaa kana keessa jira. Maashinoota yeroo fayyadamnu of eeggannoo nuti gochuu qabnu of eeggannoo akkamiitii?

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti argamanii fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti itti fayyadamnudha. Isaanis meeshaalee garaa garaa ta'uutii ni danda'u. Meeshaalee nyaata qopheessan illee ta'uu danda'u. Meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu akkamittiin qulqullina isaanii eeguu fi sirnaan ol kaahuu dandeenya?

Nyaatni dhali nama tokko lubbuun jiraachuuf yookiin immoo lafaa kana irra jiraachuuf kan sooratudha. Nyaata bifoota gara garaatu jira. Nyaati sa'atiwaan itti nyaatamanni fi yeroowwaan itti nyaatamaan qabachuutti danda'a. Gosoota nyaata aadduunyaa keenyaa irraa meqatu jira?

Ogummaa jechuunii jiruuf jireenya dhala namaa keessatti wantoota guyya guyyaan jiraannu keessatti akkamittin waan tokko hojjechuu akka dandeenyudha kan agarsiisudha . Aadaa jechuun immoo saba tokko keessatti haala sirba, uffataa fi nyaata fi kan kana fakkaatan ta'uuti kan inni danda'uu. Ogummaa wanta tokkoo akkamiin gonfachuu dandeenya?

Barumsa jechuuni; madda beekumsa ykn immoo bor akka nuuyi beekumsa irraati argannudha, wanta hin bekne tokko bakka itti irraa barannudha. Barumsa jechuuni maddi barumsa ykn immoo bakki nutti itti barunsa argachuu dandeenyuu karaawwan isaa karaa akkamittin?

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee bareedinaa dhalli namaa of bareechuuf yokiin of miidhagsuuf qaamasaarratti fayyadamudhaa jechuudha. Meeshaalen miidhaginaa gosoota adda addaati qabaachuutii kan isaan danda'anii. Meeshaalee miidhaginaa kana akkamiin fayyadamnaa?

Qonna jechuun lafa qotanii midhaan facaasuudha. Innis immoo namaaf faayidaa guddaa kan qabudha. Qonna yeroo jennu naannoo keenyatti wantoota argaman lafa qonnee midhaan facaasnee haammachuu yookiin immoo galfachuu jechuudha. Qonna qotuuf meeshaawwan akkamii nu barbaachisa?

Rifeensa jechuun gubbaa mataa keenyaa irratti kan argamu fi namaaf bareedina kan dabaludha. Innis immoo uummamumaan gubbaa mataa keenyaa irratti kan argamudha. Rifeensa keenya akkamiin qabachuu fi kunuunsachuu dandeenyaa?

Geejjiba gafaa jennu bakka bakkatti socho'uuf kan itti faayadamnu gafaa ta'u, Turizimii gafaa jennu immoo bashannanaaf kan nu gargaruudha. Immigireeshinii jechuun immoo goddansaa yookiin immoo bakka tokkotti baakka biraatti goddanuu akka jechuutti. Geejjibni faayiidaa inni dhala namaaf qabu faayiidaa akkamitii?

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun meeshaalee garaagaraa wantoota argachuu barbaannu jireenya keenya keessatti nu barbaachisan kan bitannudha jechuudha. Suupparmaarkeetii keessatti oomishaaleen kun kan isaan argaman. Meeshaawwan garaagaraa gaafa binnu wantoonni raawwachuu qabnu maali?

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun bu'aawwan ogummaa garaa garaa kanneen ta'anidha. Isaanis mana yookiin immoo riqicha garaa garaa ta'uutii kan danda'anidha. Akkamittiin ogummaa arkiteekcharii if ijaarsaa argachuu dandeenya?

Nyaata jechuunii wantoota garagaraa yokin biqiltoota yokin immoo gosoota foonii ta'uutii kan danda'anii dhalli namaa guyyaa guyyaatin sooratu jechuudhaa. Isaanis immoo wantoota garagaraa irraati qophaa'uuti kan isaan danda'anii. Nyaata gaafa qopheessinuu ulaagaaleen nuti guutuu qabnuu ulaagaalee akkamiiti?

Kopheewwan kan miillatti godhatamaniifi dhalli namaa akka lafarra ittiin deemuuf nama gargaaranidha. Isaanis balaa adda addaa fi miidhaawwan garaa garaa miilla keenyarraatii kan ittisanidhaa. Kopheewwan gosoota garaa garaatu jiruu. Kophee akkamiin akka gaariitti itti fayyadamuu dandeenya?

Kopheewwan jechuun kan nuti miilatti godhannu; akkasumas immoo wantoota nu miidhuu danda'an lafa irratti argaman kan nu irraati ittisuu danda'udha. Kopheewwan gosoota gara garaa kan qabu yoo ta'u, kopheewwan gaafa binnu ulaagaa akkamii irratti hundoofnee bituu qabna?

Hawwaasaa jechuun uummata naannoo tokko jiraatu, aadaa fi wantoota gara garaa kan waliin qooddatu kan qabuu yoo ta’u, maatii jechuun immoo haadha, abbaa, ijoollee akkasumas immoo firoottan kaan bakka tokko waliin jiraatan jechuudha. Maatii keessa gosoota akkamiitu jiraachuu danda’a?

Hawaasa jechuunii uummata naannoo tokko keessa jiraatu jechuudhaa. Isaanis immoo aadaa fi wantoota garaa garaa kan waliin qoodatanidha. Maatii jechuun immoo haadha, abbaa, akkasumas immoo ijoollee bakka tokko waliin jiraatan jechuudha. Hariiroon hawaasaa fi maatii gidduu jiru hariiroo akkamiitii?

Meeshaaleen manaa meeshaalee mana keessatti waa bilcheessuuf yookin immoo wantoota garagaraaf itti fayyadamnu yoo ta'u meeshaaleen waajjiraaleemmoo meeshaalee waajjira keessatti itti fayyadamnudha. Of eeggannaan nuti meeshaalee manaa fi meeshaalee waajjiraaleef gochuu qabnu of eeggannoo akkamiitii?

Geejjibaa fi konkolaataawwan bakkaa gara bakkaatti deemuuf yookiin immoo bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin socho'uuf kan nuyi itti fayyadamnu yeroo ta'u, geejjibni faayidaawwan garaa garaa kan nuuf kennudha. Konkolaataawwan naannoo keenyatti argaman akkamiin haala gaariin itti fayyadamuu dandeenya?

Faashinii jechuun jijjiirama yerootiin booda wantoota jijjiiramaa deemanii akka jechuu ti. Faashinii yeroo jennu, amma fakkeenyaaf wayyaa gaafa fayyadamnu, yerootii booda faashiniin isaa ni jijjiirame jedhama. Jijjiirama yerootii booda jechuu dha. Faashinii akkamiin baruu dandeenya?

Beeksisni odeeffannoo yookiin wanta haaraa ta'ee karaa elektiroonawwaa ta'eenii fi karaa maxxansa ta'een dabarsuuf kan nu gargaaruudha. Innis odeeffannoo dabarsuuf yookiin immoo hubbachiisa kennuuf gargaaruu ni danda'a. Fakkeenyaaf faayidaan beeksisaa maal?

Beeksisa jechuun akka madda odeeffannootti kan fayyadudha. Innis immoo wantoota beeksisuu barbaadnu kan irratti maxxansinu akkasumas hubachiisa gara garaa kan ittiin kenninudha. Beeksisa gaafa baasnu ulaaga nuti guutuu qabnu ulaagaawwan akkamiiti?

Biqiltootni wantoota biqilanii lafarratti argaman yoo ta'u, isaanis gosa gara garaa qabaachuuti danda'u, mukkeewwan gara garaas ta'uutii ni danda'u. Biqiltoonni namaaf faayidaawwan gara garaa kan qaban yoo ta'u, isaanis akka soorataattidha karaalee gara garaatiin dhala namaa fayyaduu ni danda'u. Biqiltoota akkamiitii dhaabuu dandeenyaa?

Siyaasni haala jiruu fi jireenya yookiin immoo bulchiinsa naannoo tokkoo kan agarsiisudha. Kan ittiin bulchiisni tokko yookiin sabni tokko akkamittiin akka bulchuu fi sirna achi keessa jiru guutummaatti kan ibsudha. Siyaasni akkamittiinidha kan hojiirra oolu?

Uumama jechuun wantoota naannoo keenyatti argaman wanta lubbuu qaban yoo ta'an; Naannoo jechuun immoo kan wantoonni gara garaa keessa jiraatani dha. Hariiroon uumamaa fi naannoo gidduu jiru hariiroo akkamiiti?

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun wantota nu barbaachisan naannoo keenyatti argamanii fi akka salphaatti nuyi naannoo keenyarraa argannee bitachuu dandeenyu jechuudha. Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo eessaa argannaa? akkamiin fayadamna?

Hawaasa jechuun uummata naannoo tokko jiraatu yeroo ta'ani, isaanis immoo wantoota wal isaan fakkeessu aadaa fi wantoota gara garaa qabaachuuti ni danda'u. Maatii jechuun immoo bakka tokko kan jiraatan haadha, abbaa fi ijoollee ta'uuti kan isaan danda'ani. Hariiroon hawaasaa fi maatii gidduu jiru hariiroo akkamiiti?

Ispoortii jechuun sochii qaamaa nuti raawwannu jechuudha. Innis immoo kanneen akka fiigicha, kubbaa miilaa akkasumas immoo kubbaa saaphanaa kan of keessatti qabachuu danda'udha. Ispoortii hojjechuun fayidaa akkamii sammuu keenyaaf yookiin qaama keenyaaf qabaataa?

Dhugaatiiwwan jechuun kan dhalli namaa dhugu yookiin dhangala'aadha. Innis immoo namni yeroo dheebote yookaan yeroo isa barbaachisetti kan inni fayyadamuu. Dhugaatiiwwan gosa garaagaraa ta'uu ni danda'u. Dhugaatiiwwan nama miidhanis nama fayyadanis waan jiraataniif dhugaatiiwwan nama miidhan yookiin nama fayyadan kan nama miidhan irraa of eeggachuudha.

Amantaa jechuun lafa kanarratti uummati tokko yookiin namni tokko waanta yookiin qaama anaatii oliiti jira jechuutiin kan itti amanu yookiin immoo kan waaqessu jechuudha. Amantaawwan meeqatu addunyaa keenya kanarratti argamaa?

Geejjibni namni bakka tokkoo bakka biraatti sochoo'uf Kan itti faayyadaamu yeroo ta'u, tuurizimiin immoo bakka bashananaatti. immigireeshinii jechuun immoo; namni biyya tokkootti gaafa ba'u ykn biyya tokkootti gaafa godaanuu jechuudha. Geejjibni faayidaan inni dhala namaattif qabu faayidaa akkamitti?

Bineensota manaa kan nuti jennu mana keessatti madaqanii kan nama waliin jiraatanii fi namaaf tajaajila kan kennanii dha. Bineensota alaa kan jennu immoo ala kan jiraatan, nama irraa adda kan ba'anii fi bosona keessa kan jiraatan dha. Walitti dhufeenyi bineensota manaa fi nama gidduu jiru maalii dha?

Hawaasa jechuun uummata naannoo tokko jiraatu aadaa fi wantoota garaagaraa waliin qooddatu jechuudha maatiin immoo abbaa, haadhaa fi ijoolee yookiin daa'imman isaanii isaan waliin jiraatan jechuudha. Hariiroon maatii fi hawaasa gidduu jiru hariiroo akkamiiti?